aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

Macciishshate Gedensiidi Huwato Macciishshitini niwaawe giddonni aanchine uynoonni giraafete qiniishshira fano agurroonni darga wonshitanno dawaro mitte mittentera wonshitine qaalunni qolle.

Kuni boro maati woyi maa lelishanore yiinumoro tini boro sidamu afiin boresinoni boro ikitana qaallate egenno yaano birxichinnaadaro fiche yaano qali no

kowiicho noohu woy leellishshanni noohu beetto seensilleho horonsai'nanni uduunnicho ikkanna, roorenkanni seennu roduuwi horonsi'rannoho, beettote angano lowontanni biiffannote, angaseno waajjote.

Kunni uduunchi seendile bikinnanni uduuneeti. Konne uduunicho horoonsirano hijaara loosanno manninna haqu uduune loosano manaati. Kunni uduunichi su'ma meetirete yinne woshinnanni

Tenne lamentenni ledo amadantinore wole korkaatta kulliro hagiidhatenna isonoo haaroonsi’rate, wolu qarqarira noore kalaqamun- mannu loonsore baxisannore daa”atateeti Tenne lamentenni.

Rosiishsha Sase Konni woroonni uyinoonni malaatta wodanchitine malaatta mimmito lab- banno gede assitannonsanna babbaxxitanno gede assitannonsa Itophiyu malaatu afii akatta aana hasaabbine kifilete miilla’nera Itophiyu malaatu afiinni shiqishshe.

Afuu Jirte Wonshaancho Su mu Handaaranna Irkiraancho Coy Handaara coy fooliishshuwa nabbabbine irki raano coy handaarra baddine daftari nera borreessitine leellishshe.

Konne darga leeltanno maate angasanni addi addi sagalete dana amade leeltanno sagale manchu beetira addi addi horo uyiitanno iseno xibba gargarateeti.

lame seenni hallo amaxxe photo ka'anni nooreeti kuri insa giddonni waajjuulle uddirinri biinfori leellannoe dana lowo geeshsha biishshulleo badhensaanni noori dino.

Aniido fano siliphere yinanni tini siliphere seenu ikko laballu horonsirra woyi wodha dandaano, koniranno lekkate wodhate lekanke gawajjotenni hattono gufichunni agaritanno

kuni dubbu moyichooti amboomma lawanno la'niro manna itannoho gawajjannoho lowo geeshsha layra hasiissanno moychooti kuni bushaamurichi . ambomi busaha kalaqamaati

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Mannu kunni ayiootti? mayi giddo harammanni nooho?

Meyaa beetto labballu ledo taalo rosu kaayyo afidhanno gede assa Meyaa beetto labballu ledo taalo rosu kaayyo afidhanno gede assa.

lamme kolisho charige afanitannoha ikanna kuri charigennitinno horonssa silikete batirre goofuha ikiro wonishirate kaa'litannote yaate tinni charige hoguha ikiro silikete hakeesha horo diheedhannose.

kolishsho kameelu doogo aana xexxerrisu mittu aana hogowame haranni noo mannanna badhesiinni hige nooha quchumu minnna harrichu gaarenna ilaala kultannote

Hattono, dhibbanna hinciicamme yitanno malaatta huro hura keeraan- chimma yitanno malaattanni leellinshummoro, sumuu yaatenni sao coyi guraanni eankera dandaanno Hattono,.

murote giddonni qiwaatete sagaleeti yinanniti tini awukaatote. teni awukaato danaseno jawa gede biiffannota ikkitanna, hattono yannase agarre murroonnita ikkitino daafo baxoommo.

Itophiyu Malaatu Afii Roso so’ro noosi laooshinni meyaati mini giddo minaannise geeshshi qoosso heedhan- noseikki gede assite keeshshitino Itophiyu Malaatu.

Xaphoomunni, meyaa beetto mininni fulte gobba hossannokki gede mini giddono ikko coyidhe hedo uyitannota agurranna manna nafa ale higge la’annokki gede assinannase keeshshitino.

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori lame mannaati. konee mannoota meyaanna labbaa maanna yine woshshinanni yaate.

Insano fayyimmate qarra sagale horonsi nanni hayyo gara ikka hooganna Misile Dhiwame minesi goxino mancho miinju dhuki mannu heeshsho hasatto wonsha hoogate mitiimmaati.

Kuni ama'note mineeti konni mini giddo manu ganbba yee addi addi garinni kaaliiqansa addi addi faarisono geewani woyi ayiirisiranni leelanno

Togo yineemmo woyte mitte kiristaanu Gannanna xoomu tidhamanno daga deerrinni ikko gobbanke deerrinni Kirsitoosi kao barra ayirrisanno Togo yineemmo woyte.

Misilete aana leeltano laaicho tene muuzicho woyi muuzete yine su`minaniha ikana tene muuze laalteena intaniha ikano yaateni xawishsha eemo yaate.

kowiicho maala gorrine duunne hee'noonnihu leellannoe kunino saadate maala intara mannu hidhanni birra hogu aana wore nooti leeltanni nooe lamu xibbi birrubba

Kunni muuziiqu uduunne hiranni mineeti. Konne minne gitaarete yinnanni muuziiqu uduunni leelano. Tene gitaare annila woyi godo'lo yee lowo geesha halchoomo.

Fooliishshote Guulcho Co imma Fooliishshote Rosi Hexxo Tenne fooliishsho rosi gedensaanni Qaalla qaali suudunni babbaddenna Qaallannita eote fiche kultanno Fooliishshote Guulcho.

Konne dargga qasqullu gannba yitte addi addi garinni boohartani leeltsnno insa heedhanno baseseekine qorophine agara hasiisanno agaranni huno insa gofidhanokki gedeeti

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

leellanni nooeri lowonta biiffinonna xumareeti dancha gede assine haa'noonniti qooxeessano biiffinoti leeltanni nooe tini xawissannori kayi sagalete mine kiulannohu egenshshiishu leellano

Soodo guto tonaa lame saatera mulluri gate hee reenna Dureessinna Boorago mimmitu ledo woshshante mine mi nitanno haqqe do litara Cuukko Lamalate olliinni fulte qotto qoteho wodhitenna sinqensa adhite Buuxxe yinanniwa.

Qoleno shumate garunni ofolla hooga woy shumate Loossinanni mine qorophotenni horoonsi ra hooga Biddissa qooxeessa ishinshitanno Qoleno shumate garunni ofolla hooga.

Lawishsha Loossinanni bada badda woroonni noo qaalla aante ada adda borreessantino coyfoolishshuwa giddo gowa gowwa noonsa darga la inanni eesse.

Qoleno wole hakkunnira woroonni shelleggantanno ledo nabbabbanni irko assitanno gede assa dandaatto Qoleno wole hakkunnira woroonni shelleggantanno ledo Qoleno wole.

kuri mittu mini maate ikkitanna annu, ama, lame ooso gamba yaatenni baxxilensa mittu dani udano udiratenni baxxilensa danchu garinni xawisanni affantanno maateti.

Korkaatuno dagoomu Misile Akimete mine xiwamaanchoho towaanyo meyatera uynanni dargi assitanni ogeeyye hiliha ikkasinninna labbaahu hekko hundaanni keeshshansanni kainohunniiti Korkaatuno.

bushu jiro laantera woyi bushsha gobboomu jireenyi millimilora jawaata millimillo assitanni afantanno paarketi. tini paarke sidaamu qoqqowi giddo babbaxxitinno dooganni loosanni afantanno.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Kuri lekate kaase godo'le gaamooti. Kuri godo'laano kaase godo'litara qixaawo asite no. Insa gido tenne oosora qajeelsha uyitanori insa gido leeltano.

Budunni labbaahu Misile Meyatinna labballu kaa lame baatto loossanna babbaxxitino gobba loossa loosannoha ikkanna meyati kayinni mini addi addi loossa loosanno.

godo'le, tenne basera lame gaamo ikkite lekkate kaase godo'litanni nooha ikkitanna, mitte gaamo haanja uddano uddidhe nooha ikkanna mitte kayiinni waajjo uddano uddidhe godo'litanni no.

Nabbawate Gedensiidi Huwato diyaagiraame la ine nabbabbini niwaawe amado garinni meyatenna labballu looso dagoomu lao garinninna yannitte lao garinni beekkine diyaagiraamete wonshe.

Duuchu manni noowa mitte hajo aana hasaawannoha lawannohu manchu angasira mayeeka amade coyeeranna illete manantsire wodhe anga biireno amade no

Kuri misilete aana afantannori rosaanote albansaanni higge waajjo uddano uddidhe leeltanni noonketa tenne rosiisaanchote yine woshshineemmo roso rosa danchate yaate

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni kowiicho uwino huxxinna ruukkassho doogo leeltanni nooe

Tenne base amma'note base yinannita ikkitanna, tini amma'nono musiliimete amma'no ikkanna, masigiidano biiffinse loonsoonniho, hattono masigiidaho kawaanni mittu beetti hakka hige ha'ranni no.

Xaphoomunni, ayeeno aleenni tenne niwaawera kulloonnirinna wole bat- inye darguwaranna akattara umosi agadhenna woloota ayirrise hee’rate, mitteenni horoonsi’rate, mitteenni loosate qeechinna agarranniri noo-.

Waajjo fanancho saayne aana worroonni badalate xoxxoo woy hawaawe ikkitanna moola badala mixashshote aana giiraatenni qenqe kalanqoonnite. Mannu itara angatenni adhanni no.

Loonseemmo Rosaanote loossino looso hasiisanno umi gufonni garinni taashshinsa kayinse mitteenni nabbambo Loonseemmo Rosaanote loossino Loonseemmo Rosaanote loossino looso hasiisanno.

Manninke bashsho ado gambayichoho wore codhe ge"enna hate shafe buuro fultenna ximbiwe adhe qaamano shafame ado iibbado hakka woyteni qaamano xuurani hee'nenanni.

Laalo woyi firaafire laalo woyi firaafire yineemoti kurino muuze papayyu awukaato manggo w.k.l ikkana fushine gatini hitara duune heenonite yaate.

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate intanni laalo duunne hee'noonniti leeltannoe

Jawu anni baxisannohu biifino garinni gaawe uddire alba gotti yee la"anna badhesiinni hige biifanno dargi nooha ille duumo manchooti yaate

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote kowiicho mirinda anganniho lasilaassaho yaate

yannankera mannu duuchu dani ayyaana ayeerrisannohu giddo mittu ilamate barra ayeerrisate kowiichono mite qaaqqo ilamase ayeerrissanna isera afansha uyiitannoti ledose uurrite no

Maga'note dani duuchu heerano kone duuchu dani giddo ronsanihu kaaliiqi qaale callati mannu hate basera marre kaaliiqansa magansirano yanna e"e.

Kunni ortodokisete ama'no minne Manu magano huucirannino kunni manni tenne Togo biifino maganu minni hoowe gidoonni huuciranni noo gara lae xageefatoomo.

misile tini alenni nooti maa leelishanni noo? maa amadinno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? xawisanori isi maati? kunni may mineetti? kurisuwate aanna marichi noo?

Rosaano, affinoonni togoo akatta noonsa su’mu wonshaano horoon- sidhanno malaatta rosiisaanchi’nera leellishshe Rosaano, affinoonni togoo akatta noonsa su’mu wonshaano horoon-.

Kuri seenu udire sesena biife urite ale hige la'ani noota la'nemo qoleno insa kiiro sase ikinotana bunxana insano waajo qofe udune udire sesena

daallasa loonsanni hee'noonniho leellanni noohu meesanete cuino leellanni nooe anera kuni danchaho woy faayyaho madaabbaru woy dooniyuno leellanni nooe waajju

Konne am'note mine minoonihu addi addi biifanno gariniiti konni mini giddo leelanno uduunichi loosaminohu addi addi biifanno gariniiti kuni qooxeesino giddosi addi addi horo aannoho

Kitaare horoonisinanihu addi aiddi dargaati kuni dargi mannu kaaliqansa ayiirisanno woyiite dancha huuro uyiitanno daafo gitaare horoonsiranno ise worooni base lowonta injiitanote

qarqarira hee ranno manni manchi wole gawajjiro ka anno wolqansanna egennonsa mittoonsite giwansho keerunni tirate gibbote uullate looso bado badote mimmitoho nookkihura woy nafari geerchira loossanni ka lamate mitte dume ikkino.

Silikete, tini silikete tawooreti, tini tawoore xeerito goba caabicho shiwotenni sufisate horonsinanni koniranno caabichu iillinokki gobara caabicho tene horonsi'ne sufisa dandinanni

tinni misile maa xawisano yiinumoro. lowo haara sedise minu gede ase loosire xanoo loowo maani ganba yiino. albansanino duchu huro anno udunni noo.

duucha basera sagale hirrannite giddo daabbo hirranni basera dirre worre duuchu dani borro borreessine hattono albiha mitto birrano daabbote albaanni worrooniho

Sagale addi addi horo uyiitanno sagale intanihu giddose addi addi wayiitamine xibba gargataata amadanno dafooti konira sagale woranni darga seekine agara hasiisanno

egenshiishshu kuni tele birrete yinanni uurrinsha diroho afidhino tirfenni hagiidhite mannaho qixxeessitino iddile nootanna baalunku tenne iddile godo'le godo'lanni wo'naalanno gede xawissanno.

Koatte kuri kiironsa duucha woyi jawa ikkitinori babbaxxino dana afidhinori hattono lowo geeshsha assine biifinse loonse worroonni koatte leeltanni afantanni

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro qoriqorotte seekkinne huxxinoonni huxxi mule xaalla sabba ganoonnihu leelanni no

kalqete afantanno daga giddo yukirinenna ruusiyu olamanna kalaqantinonnna qafadamino manni daafira yaadeemma yitanni awusiraaliyu kultanna sasu manni footote aana no yaate

Babaxxittinno daninni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori isi maattiya yinummoro manoottu kuri giddo gaanbelichu ledo heerenna mittenni footto ka'anni noore xawissanno

Qaallate Xiinxallo Qoonqote Tuqqo Xaadisa qoonqote tuqqo deerrinni babbande worroonni qaalla uynoonni ne lawishshi garinni xaadissine nabbabbinanni xiinxalle Qaallate Xiinxallo.

Lawishshaho, ronseemmo kifile giddo xa’mo xa’mineemmo gari, dawaro qolleemmo gari, miillanke ledo assineemmo assoti, rosiisaanonke ledo assineemmo xaadooshshinna wole batinye anfaranna loosu aana hosiin- sara hasiissanno kifilete giddo amanyootuwa kula dandiinanni.

Babaxxittinno daninni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori isi maattiya yinummoro qoriqorotte seekkinne loonsoonni huxxi nna giddonni hige minu noo. Naffaraho caallu haqqe nootti leelittanno yaatte

Kuni dargi hanja murowa bifee xu'me nootana qoleno konni bifadu dargira wayi nootana bifano darga ikinota bundhe afaa woyi huwata dandinemo?

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile buusa fulanni noo mannaati.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro worora hige kubbanni noo foonichchotti Kuni . Bagaamme baattonni lagaame hige lolahanni noohu leellanno

Mininna biirote uduunne kuni uduunni ofollinanni wombarenna hattono babbaxxinore albaanni wodhate kaa'litanno xarapeezi leellanno konnira kuni uduunnj lowo geeshsha danchaho

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate mancho waajjo uddidhe sirbitanni nooti leeltanno

Nabbawate Gedensiidi Huwato noota wogate seesi kiiro dana yitanno niwaawe giddonni fultino qaallara woy handaarrara fichensa qaalunni aate wo naalle.

Loonseemmo niwaawe nabbawankera Budu Assooti Horo albaanni alba noonke egenno horonsi ne yitanno niwaawe mitteenni ikkine uminna aante noo xa muwara dawaro uyne qara layinki guffa nabbambo.

kolishsho kameelu doogo aana hashshi yannara kameelu haranna hattono hogowi kameelino noowa mannuno hattono xexxerrisuno badheenni hige haranna caabbichu xawe no

Afuu Jirte Kulaancho Coy fooliishsho uynoonni lawishsha seekkitine la ine umi nenni ganyine horonsi nannita kilaancho coy fooliishsho daftari nera borreesse.

Jawu waye woye hayiiqete giddo angate ogimmanni loonsoonni hodhishsha horonsire qulxu'me woshshaadanna anfannihu umosi usudhe mitte anga gotti asse no

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori qaaqu maa amade no yiniro anga birqaade amade uurre nooti leeltanno

nabbabbanno yannara daqiiqa mommoddiweelo rakkenna Woshshonna Gutu Su ma taashshite nabbawansa ha runsi Loonseemmo Kifilete giddo nabbawate Woshsho su ma jawaattannokki towaattanni irkisinsa.

Kolisho xarimuuzera meetta yinanni agatto nooha ikanna tinni agatto manchu beetira batidhuha ikiro mannichu beetita gidoyidi mannima gawajitara dandiitanoho ikinno daafira qoropha hasiisanno.

Kuni doba saada woyi goba gaxigala ikana isino goba heerano sagalenohu no maalaho yaate qoleno hatoti yinemo maati yinumoha ikiro

duuchu daniti godo'le noote giddo lekkate kaase godo; le mitte ikkitanna kowiichono godo'laano goowinsara meedaliyaa wodhite mittu dani uddano uddidhe boowe adhitanni no

Quchumu giddo noo doogora amaaru afiinni borreessine hiikko nootto yine egenshiishsha worroonniwa albaanni manchu daanna badhesiinni bajaaje duucha hadhanni no

Kuri gamba yee urre noo seenninna meenti Sidamunniha budu uduunne uddire nooha ikkanna kuni uduunnino lowo geeshsa baxissannoho. mitu angasera gugu'lancho amaxe no.ka'nni callise urritinnoti kayini insa gede budu uduunne udidhe dibiiffinno.

Gobbate maganu kaayisino halaalancho hawariya yaaqobi yuduruho konni alibaanni afani dangumonte gede hawayiriyu gobbate konni alibirra ikkanorre kulani dayiinoti qaanganite ikkeenanno afoomote.

Tinni missile tawishaa uuyitanhuu jaawa loosu baase nootanna hattono addi addi miinanno noota kooleno kaachette loowidannu hattono haaramadu daaro noota biifadho ekkonota xawisanno

Tini xanxe usuure urinsooni dadooti. horooseeno goxaate kaliitaano. muleseni bariicima leliitano tenene bariciima horoose ofoolaate kaliitaano .hakiino sa'ena baaxeeseeni diphaano leliitano horoseno hashsha qiidaaho diphe galaate kaliitano. diphaanote baxeeni lame manchi beeti lekka leliitano.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja murowa afine'mona bifadoricho ikana isino Kone darga mayi leelanno yinumaro muuze hanannisu timantime gooranna buurtukaane leelitoneha

Ikkollana kayinni mite mite gobbuwa lawishshu gedera Itophiyu gedeeri baadiyyete daga mereersha assitino latishshu lopho kaima assine fayyimmate keella fayyimmate agarooshshi mereershanna hosipitaale mule mule qixxeessitino.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? koatte danna hiittootteya? Mayi wodhannotte?

Di gaalu shuma gede Buuxote Safaraano badheegge hadhanni nootta gaalu shuma gede yaannohu Gufote bisubba garunni horonsi ra beettote ha rinsho gaalu shuma Borrote malaatta garunni horonsi ne ledo taashshiishino daafira.

Sidaamu daga dagoo.i qoqqowu giddono ikko wole dagarano sirbateni egenaminoha ikke leelanohu kuni beeti siqqo adhe uure noohu misilete aana .

Roorinnino qaalunnni amadate xaadoshsheho qaallate egenno woyyeesi ratenna afoo horonsi rate sharrantannorira kaa late illachinshoonni Roorinnino qaalunnni amadate xaadoshsheho qaallate egenno woyyeesi ratenna afoo.

waa anganniha qiisine tu'ne xorshine tene jokke giddo wodhine ishinu nooyikkiha agate horonsi'nanni mini uduuneti ikkino daafira giddodo qoqolchine hayishire wodha faayyate.

dubbu giddo heedhanno shiimmaadda muro giddo su'mase dhoodhakkote yinanniti uticho afidhinoti hayiissotenna darote mereero no badheseeni duucha wole haqqe no

Lawishshaho mitte coy fooliishsho ani borreesseemmo nena kayinni konni woroonni noo borreessemma nena la e Lawishshaho mitte coy fooliishsho ani borreesseemmo nena.

Bilbilu uduune duune worre woyi giddoni qolte masimarunni xaadisano saante wodhate tene basera dange affi'nanni gede mereersine loonsonni baseti daddaloho.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Kuri misilete aana leeltanori afantino gashaano ikite leeltanoha ikanna tini afantino gashaano daa`atani miteeni ganba yite hadhani noota misilete aana lanoomo.

Macciishshanna Coyi ra Coyi ra Tenne lamala settikki barra borreessitinoonnita diraamu borro mucci assitinanni gede uynoonni neta techo kifilete albaanni fultine rosiisaanchi o ne leellishanno ne leellishshanno ne garinni qaalunni shiqishshe.

Kuni lanemohu mallaho yinaniha ikana kuni malino laluniha ikana gidosino comma, mikichu malla, shaqqado malla gidosi amadano intaniwoyiteno lowonitani commanoho.

dancha gede loonse woroonni doogo badheenni huxxinoonni huxxinna haqqe huxxu giddoonni nooti afantanno doogote aanano haqqete caali uwino arrishote yannaa ikitinohura

Giwirinnu laalchi giddo mitte ikkitinoti durunshe woye ganfe intanniti badalcho gummase baqqala kuula afidhinotanna wole angate amadde no yaate .

Afuu Jirte Yannate Gurdi ledaano Dargu Gurdi ledaanonna Massagaanchimmate Sufo shiqqino qaalla uytanno fiche yannate gurdi ledaano dargu gurdi ledaano woy massagaanchimmate sufo yitinanni lawishshu daftari nera baddine borreesse.

mannu fayyimate uurinshshawa mannaho owaante aanni afamanno tini owaanteno aanno manni waajjuulle uddire noori dokiteraho yiineemmori rose fullankori leellanno yaate

Harichoho badalla kututta bonqisonki badala hogowe seeda doogo gamojametenni alicho qole abbanni nooha lawano kuni gidu daddalanchi ledo noohuno daddalancho ikka dandaano.

niwaawete Horenna dambaariyyo seennu calla umo albi egenno ne ledo xaadisatenni ga nannonna godo lanno godo leeti niwaawete niwaawete Horenna.

Misilete la'neemo geerichi angasi kilaashe amade ofole noo mancho lawano alibi yanara manu gaadoho harano woyite koni garinni kilaashe amade fulanno woyi gaadano

sase seeddaanna hayiilaandera ado worre tu'noonnitanna duumo kuula afirino barcimi aana worroonnita badhensaani hige mannunna ofollinanni barcimi leellanni no yaate

duuchu kameelu hodhishshi haranna albaanni hige duucha borro noowa iimaanni higge addisi awawu quchuma yitannoti noota ikkase anfanni albanni minna no

tini allani leeltano misile. maati yiinumoro. su'muwansa. bilacho. faase. qooto. zange w.k.l lawanoreti. isira woeonni maa karoniya yiinniro danna dume waro aana woeonni. bilachu kayini qamatto loosi'nanniho.

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini huxxunni huxxinoonni mini fgallannihu noota leelishshanno

Daguncho, dagunchu ofole woyi garre leellano, kuni dagunichi goba saada ikkinoha ikkana lowo geesha woliqatomonna goba saada gidonni jawaataho yine hendanni

Kunni uduunni elekitiroonikisete uduunneeti. Konni uduunni horo huuro gamba ase amadate horoonsi'nanni. Tenne huuro raadoonete ikko wulu uduunichira wore maciisha dandiinnanni.

Hattoonnino, mitte mahooyyaancho hedo amaddino coyi fooliishsho hi’naancho hedo amad- dino coyi fooliishshora soorrate horoonsi’neemmo Hattoonnino, mitte mahooyyaancho hedo amaddino.

Anpuule tini anpuulete yineemotino lowo horo gidoseeni amadinoha ikanna iseno elektirikete ledo xaade xawaabu horo uuyitawote yine hendeemo yaate anpuule.

Keekete mine woyi pastiru mine, koni mini gidoonni keeke hasirino manira qineesinenna injeesine woronitta umisira ikko woleho babaxitino hasattora mare hidhano

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini lowo geeshsha biiffanno haaro uyannara horoonsi'nanni hee'noonite

Tinni illete leelitanni nooti sagale wodhine initani babaxitino sayiineti tinni sayiina shoolu Danni qalame afidhino mitte duumo layiinkiti kayiini waajjo.......

tini xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori lowonta biiffinota illete baxissanno misile ikkase xawisse kultanno.

Foolleemmo ayyare tenne gaazenni burquuqantuha ikkiro la ate qarra gagasu dhibbanna w k l Misile Kaameelu giddonni fulatenni ayyare burquuqqanno wiliile kalaqqara dandiitanno.

uulla baattote aanna madabaru masimaramu karamme afamanoha ikanna konni madabarira aanaho siwiilunni lonsoonri mesanne, qottonna morudu madbaru aanna afamanno konne siwilu udunichinnino babaxinoricho loonsani.

duuchu dani sumudi jawu hijaari aana noowa hasi'nire hidhinanni gede babbaxxitino borrronni borreessine kullanni hee'noonniwa noori addinta yanna ajishate kaa'lannoho

Kunni ittoyoopiyu ayyerete hodhishshati kunni hodhishshi aano horro giddo mitte baara wido fulate rahote iilate horonisinanni hakiino sa'eena uula isi foolishshiranobdarigga no.

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini mannu buna anganni mine ofollinanire wore nooti leeltanni nooe

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

Kuri seenu udire sesena biife urite ale hige la'ani noota la'nemo qoleno insa kiiro sase ikinotana bunxana insano waajo qofe udune udire sesena biife

niwaabba mereerinni mitte woy uminsa borreessite kifilete shiqishshannota odeessaancho eersaanchonna hasaawu borro kiiro diraama w k l hojjinni hooffillaanna gaamonni kifilete deerrinni huuro gotti assite nabbabbanna macciishshite agarranni rankenni taashshitenna xawisse.

Kuni federalete wotadaru olantote malaatteti, kuni malatino tophiyu olantotte woyi gobate agaranno gobbate daganotta keeru gawajjo agaritanori hajajanonna hatonno uduu'nensa duunanninna hajjajjo fulitanowati yine hendanni

Qaalla Qaali suudda kalaqamara kalaq amara hadhanno hadh anno albaanni alb aanni hasiissanno has iisanno buurroonni buur roonni qaali suude babbaddanno yannara Danchu garinni nabbamboommo.

Addi addi buudhinanni mannu loosino buuronna su'nare bisunniha woy uduunnunniha hirranni mine. Mitto mannu loosino buuru dana anga amade leellishannohanna hattono wole badheenni dirre worroonniha.

Sidaamu gudumaale, konni gudumali gido sidaamu manni budesinna ayyaanasi ayirisanni leellanno, kone bude ayyirinsani woyite seera agarinno garinni budu udanno udi'ne ayirinsanni

ka Sidaamu yiie hooli e ka Sidaamu yiie hooli e ka ka e hooli yiie Sidaamu Afoo Kifile Fooliishsho Lamala !

Konne darga mannu ganba yee addi addi garinni budensa leelishanno sirbba sirbanni leelanno angasanni babbaxitino urdde, wonqo wolereno addi addi uduunicho amade leelanno

kowiicho qaaqquullu owaante afidhanni nooha ikkanna insano baalunku dirante lame rosisaano uurriteenna taru tarunni anga hayeeshshidhanni noore anfannite yaate .

biifinsoonni base ikkitinoti tini babbaxitino dani ufuuffatenninna hattono kolishshunni, bicunni kuulaamunninna woluno waajju coyiinni biifinsoonni base ikkitino gede la''a dandiinanni.

Maala hirranni minenna hidhinanni mine maala booso boosote bebbeenke daidanisinni:duumo maalanna ka'anni qaccete leellannoha godowiru maala mannu hidhanninna hiranni no.

kowiicho mannu sidaamu budenna balchooma agadhino garinni uduunne uddi're no manna ikkanna, konni manni giddoonnino afantino gashshaano leeltanno, insano jago agenyo lawino mannooti no.

Danchate ki ne kayinni aantete wole giraafete qiniishsha loossine Aantete noo garinni loossanno hakkonne qiniishsha kaima asidhine gede jawaachishinsa xawisaancho borro qixxeessitinannina qixxaabbe.

Qaaqquullu dhibbunni amadantannokki gede assinanni qoropho gid- mittu sagale ittanno udiinni co’imma agarate Qaaqquullu dhibbunni amadantannokki gede assinanni qoropho gid-.

Beetto faashinete udano udidhe udanno tenne egensiisanni nooha ikanna tinni beetto udidhino udano wo'ma biso dibinota ikitanna seeneho lowontanni biifanonsa.

Addi addi muziiqu uduunni giddo mitto ikkinohu su'mansa gitaarete yinannihu duuchu noowa badheenni higge arrishshote wolqanni loossannoti soolaare no yaate

Tinni illete leelitanni nooti suuqete Tini suuqerra giddose afantannori babaxitino hirrati tenne giddo mittu juusete layikihuni busukutete kirisitase nna suuqete...

Tinni illete leelitanni nooti gerechote Tini gerecho hayisso xinqidhani ittani no hakiino sa'eena ise noowi caraamo bayiichoti kinanno hayisso no.

tini aleni leltano misile mati yiinumoro .dada'linara wodhinoni uduuneti isino jarikenna zayinne minne fi'nayiha fayincho ada'linayi uduuni w.k.l.wo'mino. iso hiranohu bettu giddo ure noo.

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoro seennu mitto danna udirinnori ofolee footto ka'anni noore xawissanno

Tenne misilete aana leeltanota sagalete su`ma bacichu sagale yine su`masino bacichu sagale yinayiha ikkana waga lowontani wudde ikitino birira hiranite.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro sidaamu daga budu sagale ittanni leelattanno

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno awukaato duunnoonniti leeltanni nooe

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro koate danna boora , maasaramme nootti nna badheenni hige daraarichu biriqaadete kayiisaminohu leelanno.

Haaro Qaalla Hegersate Qaali suudu Egenno Horonsi ra Ha runsi keeno Loossinanni taqira maxaafu giddo shiqqinota mitte mittenta qoonqote tuqqo woy mitto mittonka qaali suude xaadisansaranna babbadansara albaanni dafitarinsara borreessansa buuxi.

Dancha haqqe hattono biifadu haanju kuuli noo gordi no doogono bushshunniti noowa arrishsho fulteenna caalu uwinohu no yaate base baxissannote

Maganu addinta gari kalaqinose asse Maganu addinta gari kalaqinose asse Maganu Maganu asse kalaqinose gari addinta worete yee maala lanni !

Itophiyu Malaatu Afii Roso Roore yanna wogate uduunne fuuttunni, haaretenni, suufetenninna bab- baxxitino saada gogganni loonsara dandiinanni Itophiyu Malaatu Afii.

Borreessate Bude Qoonqote Lollonganna Duu rama Xawishsha Lollonga yaa qaalu coyshiishamaano mitte mitte ikkite qinaabbanno gara ikkanna duu rama kayinni mittu suudi coyshiishamaano qaalu lame ikkite borreessantanno garaati.

Baddaamu manchi illesira illete uddano wodhe mitte angasi gotti asse, mitto qubbicho gotti assenna albasi mittu midaadira hige no mancho.

Odoo manchi beetti umisira afinore woleho afisate babbaxxino garinni tareessara dandaanno odoo huurotennino ikko borrotenni tareessa dandiinanni konnira odoo danchate

Qaallate Xiinxallo Mitte mittenta qoonqote tuqqo saleedu aana borreessite qubbichunni daqiiqa kissanni aanteteno qaale Qoonqote Tuqqo Xaadisa nabbabbanni leellishinsa Qaallate.

Kuri egenaa ma afidhannoti lame doogga ledote nabbawa wo naalshinni rosu maxaaffa gobbaanni irkishshu nabbawatenni nna ledote borreessanni Rosaanote Maxaafira nookki borreessate qeechi loosi wo naalishinniiti.

KO'tte manchi beetira addi addi horo uyiitanno uyiitanno horo maati yinumoro ko'tte lekka gofidhanoki gede lowo hooro uyiitanno hakiini sa'enno biinfilehono lowo horo uyiitanno

Addi addi gummanna laalo: haanjanna giddo giddo duumo afidhinoti boyye barbareeti, waajjo tuma, tununni safarantinoti shiqonna wolootta shiimmaadda barbare hirranniwanna hidhinanni baayicho.

addi addi godo'le noote giddo lekkate kaase godo'le noota ikkitanna koyeeno godo'laano godo'litara e'anni noowa wosinu dagge keere haadhanni noota

Afuu Jirte Irki raano Coy Handaarranna Wonshaancho Su mu Handaara Bidissa coy fooliishshuwa nabbabbine irki raancho coy handaara baddine daftari ne aana borreessate wo naalle.

kuni guggudu sidaamu buddinsa garinni shafeeta shiqqanno yannara ado wore wosinaho ado sayisanno uduuneeti. loosamanohuno addi ogeeyye bushsha loobbe injeesite shiqqishanno.

Tini lowo geeshsha assite baxissannoti lowo manni waaga baatinoti lowo manni mundee duninoti lowo manni lubbosi uyinoti tini hawaasi gobbaati

Shaambeli Abbebe Biqilihu gobbasira assino boo’nisiisanno assoot- inni Shaambeli Abbebe Biqilihu gobbasira assino boo’nisiisanno assoot- inni Shaambeli Abbebe Biqilihu gobbasira.

Muro addi adfi horo kaa'lo uyiitanno ise uyiitanno horo maati yiniro murote giddo addi addi baadi xagga heerate ikko gidose sagaleno afirate lowo horo uyiitanno

Mini saada uyiitano horo addi addite uyiitanno horo giddonno maalu, buuru, adonna addi addi garinni goginsanino babbaxino uduunicho loosirat addi addi hoor aano

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori rosaano dirante mitto dana uddidhe nooti leeltanni nooe

Duuchs mini uduunne addi addiha worre seesano lende worroonniwa noori jawanu siinna barcimu hattono rakawoote badhensaanni danchu kuuli seesi no

tini leelitannoti muuzete laalo laalitannote. muuze laalte intanni gede ikkitannohu weese labbanno kaasho kanisihu gedensaanni qalimmo qalte wortuhu gadensanni le'enna intanni.

misile tini alenni nooti maa leelishanni noo? maa amadinno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? xawisanori isi maati? manootu angansara maa amade uuritte noo?

Wedellu ganbba yee mimitinsa aana heeranno baxille leelishanni leelanno insa noo qooxeesira afantanno addi addi seesu uduuni leelanno base lowo geesha biifanno

jawu anni sidaamu qolote uddano uddire noowa qaaqqu shiimu ko"atte hayeehshsannohunna biifisannohu noowa manchu angasira duume ko"atte amde no yaate

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Guchaamme biricciqo giddo wo'mitte nootti maati?

Kuni baattote aana kayisame noo shaani lowo horo noosiha ikkanna kuri giddono mittu manchi beetti keeranchimara ikko xibba gargarate lowo geeshsa ka'lanno.

Sidaamu qoqqowi mootimma sumudinna itiyophiyu gobba sumudi noo egensiishsha gannoonni xullo ikkitanna badhesiinni leeltanno haqqe hattee uurrinsha biiffanno gede assitino haqqeeti.

Roggete aana noo loosi’nanni bayicho haawiittotenni loosa hasiis- sanno Roggete aana noo loosi’nanni bayicho haawiittotenni loosa hasiis- sanno Roggete aana.

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate manchu odoo odeessanni nooti leltanno

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori tini lekkate wodhinanni duucha koateeti yaate

Kuri misilete aana noori sidaamunita faaro kadanore ikke leelanoha ikanna seenuno laballuno miyeeni ganba yite misilete aana leeltano yaateni buuxomo.

kalaqamu jiro yinanni wote mannu anga kaa; lo nookkiha, qalaqamunni fultanno muro baala gamba assine kalaqamu jiro yinanni, kuni kalaqamu jiro giddo mitto ikkino dubbu jirooti.

kuri sidaamu budu uddano uddidhe ficheete barra ikko addi addi qixxawora budu sirbba xawisanni afantanno wedellati. aanteteno jawa sokka sayisanno.

Kuni beettu lekkate kuwase godo'le godo'lannoha ikkanna su'misino Neyimar yaamamanno kuni beetti wedellichoho umisira waajjo qalame riqqinno. borro kultanni gede kuni Neyimarino saud Ali Hilalli yinannihu ledo summimma assinno.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori lowonta dancha ikkase lowore rosiisannore amadase kultannote yaate tini

moora rosa roso Maatete macciishshama moora rosa roso roso rosa moora macciishshama Maatete miilla heeshsho kaa lama hajajama ayirrisama Danchate !

yannate hayyo garinni quchuma biifisate loonsoonni koriiderete doogo aana mannu haranni no badheseeni haqqe no albaseenni doogo kameelu harannoti no

Niwaawe Konni woroonni Oosichimma yaanno uminni shiqqino kiiro rosi- isaanchi’ne Itiyophiyu malaatu afiinni nabbawanna’ne wodanchitine harunse Niwaawe Konni woroonni Oosichimma.

konne bayicho babbaxxino bayicho gashshitanno gashshaano mittimmatenni xaadde looso loosse ka'e keeke murtanni nooha ikkanna, kuri'u giddo lamu seenni no.

Tenne misile aana laeemmo woyte leelanni noo'ere aane noo garinni xawiseemmo. La'anni noomorri harichchu gaarerra waa dire harranni noohu mittu beeti leelanoe.

maxaafu aana noota kayiinsoonni footooti tini, tenne footo aanano leelanni noohu gobba moyiicho ikkitinoti qorkete yine woshshinanni moyiichooti yaate .

beetto dancha gede biiffannoti buna xorshitanni noowa badheseenni hige wolu manni no mulese kayeenni jawanunna siinna hattono buna xeessanni no yaate

Doogote xaade keere haaramanni noo mannaati. Albi yannara mannu lowonta baxisano daaenniti keere haarannohu. Xa mittu lekka sunqanni no. Mitte mancho kayii harricho amadde uurrite no.

Xaa yannara gobba kalqete deerrinni sumuu yinoonniti daga baalate mitto ikkanno gede sayinsetenna tekinoloojete ledo amadisiinse lowo looso loonsanni hee noonni.

Base biifisate hasi'ne haranchunni babbaxxitino sokka saysano borro iimaho borreessine assine horonsi'nonni gari egennote linxe nootta xawisano egennamu male loosiro wo'munkuri biifanolla.

Waa konfe worroonnihu leellanno yaate konne waa haanja shiwoyi huxxinoyi isira qooxesisino haqqetenni qoqqowaminoho waayi giddonnino wiliile fultanni no dhagete

Xaa yannara roore sai diri kawa mangiste daa”atate gola lossate adhitino qaafo tittirtine kulle Xaa yannara roore sai diri kawa.

Kunni qooxeesi mannu mi'ne heerano qooxeessa ikanna konni qooxeesira arishu yannara golano caali ajinno daafira konni qooxeesira heerano manni isi mayira caale dikayisano yee lowontanni hanqoomo.

Kunni daddalu suuqeti tenne daddalu suuqerra giddose Manchu ofolle no hakiino sa'eena firàashete cariqe giddose afantanno wolootuno minu korinizera horonisinanni cariqeno no.

Dibbe tini muziiqu uduuni giddo mitete ise angateni ganani gagasoho suxine lushinannite tini dibbe ise loonsonni gari angate ogimma ikkanna baxisanote.

Borreessate budi assootubba hanqaffannohu xawado borro qixxeessate addi addiha Sidaamu Afiiha borreessate bude kifilete deerrinni shiqishateeti Fidalsate wodho Borrote malaatta Fidalete jawishsha Qaalu eronna w k l.

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro lamu lamu goomi mootore aana ofoolte nooreeti.

Suwise nabbawa hanni ki ne mitteenni Coyi ra nabbambummo niwaawe lame lame ikkitine qoonqo naggi assitine qoonqote Xaadisaano Gurdancho Coy gottinaatinna woffinaatira illachishshine fooliishsho Horonsi ra ikkado rankenni suwissine nabbabbe.

coy fooliishshuwa nabbabbine gombote malaati gurdi aana sumuu yitanno qaali suudda sufatenni fooqa darga wonshe coy fooliishshuwa nabbabbine gombote malaati.

Qaaqquulle loosiisi ra maatete miinja leddanno yee hexxa kaphoho Shiinqaadda qaaqquulle miinja lossi rate loosunni wido wira dihasiissanno Dirinsa loosoho iillinokki qaaqquulli addi addi korkaattanni looso loossara dandiitanno.

Haaro bolokeetete loonsonni woyi minonni mine kuni mini mite hajjora woyi rosu minira minanni mine lawno, ko'ne mine la'ani noori min'siisirano anuwa ikka dandiitano

Paarkete giddo dubbu saada giddo mitto ikkinori galadu duuchu haranni noowa badhensaanni hige haqqe no hayeessono mooltinoti nowaati yaate .

afantino gashshaanonna annuwu giddo mitto ikkinohu jawu anni nafara gaawe uddire ofolle noowa nafaru biifadoho badhesiinni hige danchu mininna weese no

tini misile lowo geeshsha biiffannota ikkite addi addi akata amadde nooti leeltannoe tini maati yiniro qoqowu gashshaanchi muro sirssani nooti leeltannoe anera

Rosaanote saleedu aana borreessite mitto Lowo geeshsha danchu garinni mittonka suude qubbichikkinni kisse loonsoommo Rosaanote saleedu aana borreessite mitto Rosaanote.

Dubu moychi moychuwa balate Anna woy murucha Ekino moychi dobichu lamu leltano mitu leka alba qole qafanni albanni haranni noo mitu kayni iso harunse badheni hige haray noo

Wedellu gobbate jirote wedellu latishshaho badhete miqichoti yaa mulla dilabbanoe ikkino daafira wedellu beeqo albinni roore kiilo gantanno gede assanna xa'ma harunsa baallunku gadachoti.

addi addi minnara mannu mare booharanno gede anagate ogimmanni duuchu dani misilla loonse worranni kowiichono sasu danita loonse worroonnite yaate

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate

Seensille seensilleho yaa mitto mancho woyi mitto uduunnicho biifanno gede asse biifinse loonse worronniha konne seensilleho yineemmo seensillu danchaho yaate

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni sidaamu manni jajjabbu manni qolo uddire nooti leeltanno

manchu sidaamunnita budu udanno udire gaawe aannaho lexxe angate siqqicho amaxe uurino gari baxisannoha ikanna afooho haqicho wodhealibanno hanqe afamanno daafo la'anni mamira dibaxisanno.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? bayiichchu kawiichchi mamaatti? Minna mayiinni minnoonni? mineho badhee marichi noo? alibba noo huxxi mayinni huxxamminnoho?

Hakkunni gedensaanni hasiissanno qoropho aantesenni kaameelunniha alba badhe guranna qiniite borreesse Hakkunni gedensaanni hasiissanno qoropho aantesenni kaameelunniha alba badhe guranna.

Itophiyu Malaatu Afii Roso Assoote Nabbawe Huwata Rosiishsha Mite Niwaawete garinni aante noo xa’mubbara dawaro Itophiyu malaatu afiin- qoli Itophiyu.

Kunni daddalu suuqeti woyi butuketi yinnanni. ise afanihu quchumu giddo leelitano kunni leelano uduunni ittoyoopiyu woggate budu uduuneti kunne uduunni aano horro.....

Kunni giwirinunni rosicho afi'ne gorsu loosinni Ari yannara addi addi murora waa eesine sagalimate ikitano muronna laallo kayisi'nanni gara ikanna kayinsoonni laalono timaatimete laalooti.

Hakkiinni Busha Jaalooma meicho woshshe Gondooro diingiro cubbu annaho iillannoni yee xa mi Hakkiinni Busha Jaalooma meicho woshshe Gondooro diingiro cubbu annaho iillannoni.

Huwato daqiiqa Loonseemmo Loossinanni Niwaawete giddo kayinsoonnite gobbaanni su mi ledaanote horo kulannoehu ayeeti Huwato daqiiqa Loonseemmo Loossinanni Huwato daqiiqa.

Amma'no amma'no duuchu daniti heedhanno ikkirono ayee manchino isita dancha asse wolu amma'no misha woyi diqata diihasiissanno magano amma'na kayinni woyyitanno

Duucha borrote uduunni noowa beetto umose waajjo shaashenni usudhite nooti angasera birra amadde albasenni duuchare woraqattanna wolereno wodhite no yaate

Qunqumado shaana qunqumado shaanaati yineemmohu arrono ikko hawadono fulanno shaanaati konne qunqumado shaana ita lowo geeshsha danchate qunqumadu shaani danchaho

Jawa quchuma kone jawu quchumira leelani noorichi hodhishshu lowo geesha jawu ijaari hodhishshu doogonana adi adi daniri babaxinorichi leelanota misilete aana leelano.

tenne basera noohu kalaqonna qooxeessa ikkanna, kuni qooxeessi lowontanni biifannoho, hattono haanja haqqe gamba yite amadantinota ikkitanna, konni qooxeessi'rano hee'ra lowo geeshsha danchate.

lawishshaho coy fooliishsho borressittanno coy fooliishshuwa kaimira borreessamino su mi horo la no lawishshaho coy fooliishsho lawishshaho coy fooliishsho borressittanno.

Isilaamu amma'no harunsanno manni gamba yee mitu ofolleenna gamu uurre hedo soorriranni mittu angarisinni huuro ledanno uduunnicho amade cooyranni no.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoha ikkiro rosaanno rosu kifile giddo ofolitte noori oso'littanni noo.

addisi awawu katami giddo araada yinanni sinu quchumi giddo afamannoha rosu mine kulanno sumuda lamu dani borronni borreessinoonni worosiinni ige qorqorrotenni huxxinoonni huxxi no

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori tini anganni juuse leeltanni nooena loomeno mule nooti leeltanno

rosu mine qaaqquullu boohaartanni dancha gede biiffe mitu giddanni dirranni nootanna badhensaanni hige minu jawu ronsannihu noota haqqichono rosu miniwa no

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Kawiichcho mannu maa assanni nooho? Mannaho widoonni May leelanno?

Amma'no amma'note yineemmoti duuchu daniti umise bude woyi umise balchooma afidhinote konnira ayee manchino umisitano ikko woluytano amma'no kisa dihasiissanno

dancha kuula afidhino dado aana duumu kuuli noohu aana borro amaaru afiinni borreessine worroonnita baaluri ikkinohu atenneeti yitannota anafnnite yaate

lame seeninna mittu labbahu gamba yaatenni mittimate faarso faarsitanni afantanno. hattonni faarso huuronsa biifisse danchu garinni dagate maccishiishanninna maasiisanni afantanno.

Tinni kaanseenna fultano nafara iko quchumu doogo biifissate kaansanni haqeeti. Konni haqiti horoosi biinfile aateeti. Qoleno wole horosi mooliha ikiro giirate horoonsi'nanni.

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro lowo geeshsha biifanno ofoolinanni barcimma leeltanoe.

Kur uurre noo manni mitu lekkate kaase godo'laanooti mitu lekkate kaase gashshooti. ma assitanni nooyya yinummoro itiyophiyu daga faarso faarsitannit.

Hodhishu addi addi horo aanno hodhishu aanno horo giddo addi addi uduune hogophate ikko hendooniwa rahe mare iilate lowo horo aanno

Kuri mereero ittanna gattu sagale darote woy ishinu lawishshaho Duume Yeedaala Niyaalu giddo maaxidhanno Kuri mereero ittanna gattu sagale darote.

Lame meenti budu uduunne jajjabbu amuwi uddiranno garinni uddire goowaho diigga wodhe umo bidi garinni amaxxe noore iimanni qonxolo uddire no

Mininna dubbu saada giddo mitto ikkinoha mannu budu hodhishshi garinni hogowe uduunne ikko wolere bayechunni bayecho haare haarannoha hogowamino harrichooti

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno mannu sidaamunnihu biife ofolle noota anfanni

Itophiyu Malaatu Afii Roso Rosaano, knni rosi gedensaanni Amanyoote agadhate mayimmanna horo Itophiyu malaatu afiinni xawissi- nanni Itophiyu Malaatu Afii.

Sidaanchu manchi Sidaamu dagaha budu uduunne uddire angasi'ra seesallitte siqqo amaxxe waajjo wombarera ofolle Minu Maskoote'ra irki're no: Hakkonne calla di ikkino mules qoxaareno no.

Wo’munku manni qarqarisira bushshu hoshooshamannokki gede gargarate qeechi noosi Wo’munku manni qarqarisira bushshu hoshooshamannokki gede gargarate qeechi noosi Wo’munku manni.

mi ne beeqqe ita agura assi ratenni Qaraamo siwiila milaace marfenna w k l Mittu mitte galtenni mitteenni ammaname hee ra horonsi rahooga Eedisi mundeete buuxoassi ra Addi addi mitiimma afidhino.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori egenshshiishu leellanni nooe shiimaada fidalenni borreessinoonnihu

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori odoo kulanni woy tareessanni noo manchi leellanni noe

leellanni nooeri lowonta biiffinonna xumareeti dancha gede assine haa'noonniti qooxeessano biiffinoti leeltanni nooe tini xawissannori kayi baadiyyete qooxeessaati leemmuno leellanni nooe

itiyophiyu lekkate godo'le giddo mitte godo'le oromiyu miidiyu netiworke godo'le sayiissannoha ikkanna sidaamu gaamo dukisaano lowoti ofolte harunsitanni afantanno yaate

Daddalo daddaloho yaa mittu manchi babbaxxino baychinni uduunne shiqqi assire mitto mine woreenna ku'u birra masse hidhe higanno harinshooti yaatr

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro babbaxino uduune woroonni magaazine leeltanoe.

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro lowo geeshsha biifanno kaafenna sagalete mineeti.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Wolu qarqari manni woga, dona, rosicho, heeshshote tunceenya afateeti Wolu qarqari manni woga, dona, rosicho, heeshshote tunceenya afateeti Wolu qarqari manni woga,.

Amadisiisaano xaadisaano qaalla ikkiro ledo konne ikkino daafira kayinnilla Lawishsha Qaaqquulle dirinsa loosoho iillikkinni loosiinsiha ikkiro mannimmatenna surrete fayyimma hattono rosunna miinju aana mitiimma kalaqantara dandiitanno.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro dooiqacera Dana labbanno saada lame madaabaru aanna worrenna noore ittanni noo

Kuri giddonni mitteenni loosatenni ledo itatenninna agatenni baqqaallanna baqqaalla xaadinse sunqamatenni waa mitteenni daahatenninna hayishshi ratenni keere haa rate anga amadatenni foolunni shumate mine mitteenni horonsi ratenninna w k l horontanni.

Gufo borreessitinanni woyte umikki gufora yekkeerote illacha layinki gufora maahoyyaancho yekkeero maahoyyaancho yekkeero Sayikki gufora hi naancho yekkeero hi naancho yekkeero shoolki gufora xaphishsha horonsidhinanni.

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate

Huwato naggi assitine ane ledo nabbabbe Mitteenni nabbambo techo Keere Haa ra yitanno nabbambeemmo Huwato naggi assitine ane Huwato naggi.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame

jawu manni mitte hajo aana hasaawanni nooha lawannowa albaanni hige noori giddo mitte mayeeti duume jakkeetta uddidhe lamu labballi mereero ofolte no

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori kowiicho egenshshiishu maa leellishshannoho buurroonnihu kuulu maa lawanno xa noohu

kuri rosaano rossanni noo rosaano ikkitanna hattoni addi addi roso rosanni afantanno rosaano ikkitanna hattonni rosonsa amanyotunninna jawaanete harunsatenni afantanno.

Mini Looso Niwaawete giddonni onte haranchonna onte seeda qoonqo afidhino qaalla hassine fushshitine coy fooliishsho borreesse Mini Looso Mini Looso.

Tini misile maa leellishshannote togo biiffinoti yinummoro tini. addi addi kuula amadde nooti dancha gede assine kaamerunni haa'noonniti baxissannota ikkite leeltanno misileeti

Hijaara kuni hijaari gallanniho hattono babbaxxino daniha ikkinoha looso woyi daddalo dadda'late kaa'lannoho kuni hijaari lowo geeshsha ikke biifanno yaate

konne bayicho rosu mine yine woshhsi'neemmoha ikkanna, konne bayichono rosaano dira amadde dirante nooha ikkanna, insara albaanni lamu manichi uurrite nooha ikkana, mittu waajjo gaane uddi're nooho,

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoha ikkiro maxxaffu luuke aanna qaaqo suuqqette nootti leelittanno.

Sase worime haaruudde loonse worre hee'noonnita la'nanni hee'noommo. Te worimma babbaxitino horo afidhino:amuwu waasa mudhanno shaananna barbare tuma ikko wolereno gobba looso loosirate kaa'litanno.

daganna maatete giddo mitto ikkinori mannu mitteenni haranni nooha kiironsa lee ikkinotanna ontu labballo mitte mayeeta ikkitinota anfanni hee'noonni yaate

Nabbawate Gedensiidi Huwato nooha giraafete qiniishsha la ine nabbabbini niwaawete amado garinni qarra qarru kaimanna furgaote doogo baddine giraafete qiniishshi wonshe.

mannu adhamete amanyoote assanni nooha ikkanna, konne manna dukkisinohu duuchu kaameeli leelanno yaate. hattono adhamanni noo idayiichonna iddu kaameelu iima ofo''le haranni no.

Kuni Co immate hoongi addi addi dhibba ikkannokki gede co imma agadhiniro abbannonna taraawanno gede assanno Kuni Co immate hoongi addi addi dhibba.

Kuri gambooshshu daa”ata roonsidhannori giddo mitto ikkasi korkaata xawisse Kuri gambooshshu daa”ata roonsidhannori giddo mitto ikkasi korkaata xawisse Kuri gambooshshu.

kowiicho giwirinnu mirte iillishshanni noohu beetu leellanni nooe hakkuno maati yinummoro lukkuwaho yaate lukkuwu caacurri noohu saaxine insara loonsoonnite gido noohu lellanni noe

addi addi seesanna kuula lende biifinse girigiddu aana kalaqamunni noore footo kayiinse leellinshanna noori giddo foonchu, ce"e dubbunna haqqete suudi no

Qaallate Egenno Qaallate Doorshi Fatilsha noota niwaawete giddonni fultino borro nabbabbine qaaqquulle loosiisi ra lainohunni borreessaanchoho noosi lao xawissinihu gedensaanni tenne loossa leellishshanno qaallanna handaarra baddine daftari nera borreesse.